Rayuwa da wani abokin ɗaki shi dai koda yaushe a rayuwa idan aka ce ba kai ne kaɗai kake zaune a wuri ba kana tare da wani to dole akwai ƙalubale da ƴan mabambanta idan ka haɗa ɗaki da wani akwai tsammani da kake yi da shi a game da abokin ɗakin ka musamman idan mutum ya kasance mai tsafta da kula da wuri amma a zahiri sai ya kasance ba haka ba musamman idan ka haɗu da mara tunani wani abun maimakon ya taimaka maka ku rinƙa kuka da muhallin naku ya zama abun burgewa abun ban sha'awa sai ya zamana ba haka ba idan mutum ya ga kana kulawa kana tsaftace wuri musamman su shara ka yi kaye-kayen abubuwa da basu dace ba da kimtsa su a muhallin su a maimakon ya rinƙa taimakawa shima ya rinƙa yi a'a sai ya zamo mai watsar da komai wani ma idan ya dawo ƙila hatta tufafin da ya cire zai watsar da su ya bar su a wurin saboda ya san zaka gyara wani kuma zai rinƙa taɓa maka kayan ka ne wani baya son a taɓa mishi kayayyakin shi yana son koda yaushe abun shi ya zamanto idan zaka taɓa kana neman izini to wani baya da wannan tunanin a tsammanin ka zaka yi tunanin mutum ya kamata mai hankali ya zamana yana da wannan tunanin cewa i wannan abokin ɗaki da muke rayuwa a cikin ɗaki ɗaya ya kamata ina kula mishi da haƙƙoƙin shi yadda zama ya haɗa ka ku ku biyu ko mutum fiye da ɗaya biyu wasu sama da haka ya kamata ya kasance kowanneyana da haƙƙi a kan kowa mutum zai kasance kana da haƙƙi a kan abokin da kuke rayuwa a ɗakin shima yana da haƙƙi akan ka haƙƙin kuma shine ya shafi kula mishi da abunshi sannan kaima ka kasance mai tsaftace wurin muhalli saboda kula da lafiyan ku kuma ya zamto gurin ban sha'awa da kuma kiwon lafiya ma yana da buƙatar wannan to amma wani lokaci za a samu wasu mutanen basu da tunani kwata-kwata zasu kasance suna yin yanda suka ga dama kuma ma basu damu da komai ba zasu rinƙa watsi da abubuwa? baza su kula da komai ba wani ma zai girka abinci ya bar komai yadda ya yi ko kuma ya ci abincin ya barsu a nan? kaf kaf ne da kula da to wannan abu yana da cin rai babu daɗi kwata-kwata kaga kai kana iya ƙoƙarin ka wurin kulawa shi kuma kana tsammanin kuma shima wannan da kuke tare ya zamta haka amma sai kaga saɓanin haka

Hanyoyin sufuri a ƙasarmu Najeriya muna da hanyoyin sufuri guda huɗa a sassan a Najeriya waɗanda suka haɗa da hanyar ruwa hanyar jirgin ƙasa hanyar titi da kuma na sama shi dai hanyar sufurin ruwa yana amfani ne da jirgin ruwa wanda aka ƙera shi domin sufuri ta ruwa huh kuma shi dai jirgin ruwan nan ya kan ɗauki mutane da kayayyakinsu domin ya kai su wuraren da suke son zuwa jirgin ruwan nan ya kasance akwai babba da ƙarami wanda babban ya kan yi tafiya mai dogon zango ya kan hanziffa mai kayayyaki hmm sannan ƙarami kuma akwai wanda ake yin shi a cikin gari wanda tafiya ba mai tsayi ba hmm sai shi ko umhm akwai wanda ake babban jirgin ruwa akwai kuma kwalekwale uhm kwalekwale shi wannan za ka ga mutane suna uhm su suke sarrafa shi wancan kuma inji ne ke tafi da shi saboda girman shi da kayayyakin da yake ɗauka sai kuma hanyar sufuri na jirgin ƙasa wanda shi ma hanyar shi daban ake yin shi domin sufuri uhmm kuma ya kasance shi ma yana da girma sosai don ya kan ɗibi mutane da dama da kayayyakinsu saboda yana da tarago-tarago a tattare da shi sai hanyar titi wanda ya kasance yana tare ƙerarrun ababen hawa ababen sufuri mabambanta wanda suka haɗa da mota ƙarama da babba hmm na gida da na haya babur keke da dai sauransu shi ma yana akwai mota babba na ɗaukan kaya wanda aka fi sani da tirela humm sai hanyar sufuri na sama wanda ake amfani da jirgin sama wanda a zahiri gaskiya duk ta fi sauran hanyoyin sufurin sauri duk waɗannan hanyoyin sufuri da muka lissafa zamani ne ya zo da su saboda a da ba da su ake amfani ba an fi amfani da dabbiobi irin su raƙumi doki da jaki wurin gudanar da sufuri amma zamani ya zo ya samu ya sauya mana su da waɗannan hanyoyi wanda suka ƙara sauƙaƙa abubuwa hanyoyin sufuri da ake amfani da dabbobi a da ya fi ɗaukan tsawon lokaci mai tsawo kafin ka isa inda kake so ka isa amma waɗannan yanzu na zamani da ya canja waɗanda na lissafo akwai su tun a farko sun fi sauri da sauƙi wurin gudanar da sufurin.

Abubuwan da nakan yi kafin bacci; abubuwa don kowa dai ya na da wasu ɗabi'u ko al'ada da yakan gudanar kafin ya kwanta bacci. Abubuwan da ya kamata mutum yayi yayi kafin bacci wanda za su taimaka mishi, wurin war-ware gajiya da jin daɗin bacci. Banda kuma haka, zai taimakama lafiyan ɗan-adam. Kowa da irin abubuwan da ya ke yi kullum dare wanda za mu iya kiran shi da al'adan mutum, kafin bacci. Amma mafi yawa, sai an kiyaye za ka samu akwai wanka a ciki, saboda war-ware gajiya. Waɗansu sukaa ɗan yi karatu kafin su kwanta. Wasu kuma na kona ƙan-ƙanin lokaci ne. Sa'annan wasu su ɗan yi rubuta har a wanda za su gudanar a washe gari kafin bacci. Bi ma'ana hu, bi ma'ana wani lokaci wasu mutanen sukan rubuta, sukan zauna su tsara abunda za su gabatarwa a washe gari ne idan sun zo kwanciya bacci wanda ya zama mana ya shiga cikin al'adan su na kafin bacci. Wasu kuma, a yayin da wasu kuma sukan zauna su yi nazari akan yanda yinin su zai gudanu wanda hakan na da matuƙar muhimmanci. Ya na da kyau idan mutum kafin ya kwanta ya zauna yayi nazari ya tunano abubuwan da ya gudanar a yinin yau, saboda ya gane kusa-kuran da ya aikata da kuma dai-dai. Abubuwan da yayi na kus-kure sai yayi ƙoƙari ya kiyaye saboda washe gari. Ya na da kyau mutum ya kashe duk kayayyakin lantarki kafin ya kwanta bacci. Sa'annan in za ka yi karatu, ka karanta littafi mai ma'ana mai daɗi, wanda zai taimaka maka wurin baccin ka, ba wanda zai ta da hankali ko ya sa baccin ma ya ƙaurace maka ba. Sa'annan ya na da kyau mutum ya zamana ya na da wani ƙayyadadden lokacin kwanciya da tashi bacci. Kamar misali ka sa ma kanka ƙa'ida tun ƙarfe ɗaya ko ƙarfe sha-biyu ko goma na dare, zan kwanta in tashi ƙarfe shida ko bakwai. Wannan ya na da matuƙar muhimmanci. Sannan motsa jiki kafin bacci shi ma ya na da matuƙar amfani. Sannan mutum ya saka kayan bacci da suka dace da yanayin da ake ciki, waƴanda kuma ba za su taƙura musu ba, ya na da matuƙar amfani. Horon gudun, samun in bacci mai inganci wanda kuma zai taimaka ma lafiya.

samun hutu me walwala da maʼana da yammaci bayan zirga-zirga mutun da ya ini yanada matuƙar mahimmanci ga lafiya dakuma walwalan ɗan adam amma ƙalilan ne daga cikinmu muke samun wannan cikakken hutun da ingantaccen bacci da ya kamata bayan mun ƙare cikin hididdimu da gajiya saboda haka ƙirkiran wasu abubuwa na jin daɗi da walwala da yammaci ko dare yana taimakawa wurin samun isasshen bacci mai inganci wanda ze sa da safe ka tashi cike da walwala da kuzari. Hanyoyin hutawa da warware gajiya ya banbanta da daga na kowa saboda banbanci na ɗan adam da muke da shi kowa da abinda yake yi wanda yake saurin sa mishi walwala da kuma saukar mishi da gajiya ko abubuwanda mutane suke yi ya banbanta kowa da abinda yafi jin dadinshi daga yammaci zuwa kwanciyar bacci kaman misali idan lokacin sanyi ne yamma na yi bayan hididimu da zarga-zarga ni de ina ina buƙantar wanka sannan in saka rigar sanyi na mai ɗimi da taushi wanda haka ze haifarmun da saukar da gajiya musamman idan na haɗashi da shayi mai zafi wanda ya ji kayan kanshi haka nan idan lokacin da ake cikin yanayi ne kuma na zafi shima bayan duk mutum ya gama ya gama zirga-zirganshi da hididdimu yana buƙatar wanka sannan in nemi sutura marasa nauyi na shan iska domin jin daɗi da nishadi da walwala in so samu ne saboda wannan yanayi da ake ciki na zafi a memakon shayi da nake amfani dashi lokacin sanyi ƴaƴan itatuwa a lokacin zafi sunfi taimakawa wurin sanya mun walwala gudanar da yammacina cikin walwala da niʼma da kwanciyan hankali wanda hakan a karshe yake saka issashen bacci wanda shi yana da matuƙar mahimmanci ga lafiyarmu na ta ɗan adam wasu kuma za ka ga karutu sukan ɗauki littafi su karanta wannan shi yake taimakawa warin haifar musu wurin hutawa da saukar musu da gajiyarsu da suka kwaso a inin rana kamar de yanda na ce ya banbanta da na kowa wani karatu ne wani kuma kawai ze zauna ne ya sha iska ko kuma ya kwanta a gadanshi ko da ba bacci ze yi ba saboda haka kowa abubuwan da yakeyi ya banbanta mishi

? Abincin kan titi, a Nigeria, da daddare,? musamman a manyan garuruwa, kamar Lagos.? Nigeria, Nigeria kasa ce da ta shahara, da ɗinbin al'adun gargajiya, da al'adun dafa abinci iri-iri? tana bada ƙwarewa ta musamman, da ban sha'awa, game da abinci a titi,? musamman da dare,? yayin da rana ta faɗi,? tituna su na raye, tare da kamshin gasashshen nama, soyayyan. Yayin da kuma,? da sauran abubuwan jin daɗi.? A cikin wannan labarin, zamu fara tafiya,? ta dafa abin, da zamu fara tafiya ta dafa abinci domin, bincika doniyar abincin titunan Nigeria a cikin dare.? Suya, sarkin abincin titin Nigeria,? suya abincin nama ne na kasar,? shine jigon abincin titunan Nigeria na kasa musamman da daddare,? duk inda ka bi da daddare,? a kan titunan, kasashen,? zaka samu, suya kawai a ke,? yawanci ana sayar da su da daddare,? suya gasasshen nama sa ne, ko rago,? a na masa hidima da albasa, da gurji, da kabeji, tumatur, barkono,? da dai sauran su,? duk an nannaɗe su a jarida, ana dafa naman acikin cakuɗa kayan yaji,? ƙuli-ƙuli, da sauran kayan abinci na sirri,? yana bashi ɗanɗano na musamman,? wanda ya ke da yaji da daɗi.? Ana amfani da suya sau da yawa, tare da gefen doya ko plantain,? yana maida shi abinci, mai cikawa, mai ci, ƙosarwa da gamsarwa.? Sauran shahararrun abincin titin dare,? titin, Nigeria a dare, yayin da suya shi ne sarkin abincin titin Nigeria da ba'a gardama.? Akwai wasu zaɓuɓɓuka masu ɗaɗi da yawa dan bincika,? abincin dare, soyayyan plantain ko, da yawa wanda akayi amfani da shi,? tare da barkono, a suya, zaɓi ne sananne,? ana yayyaka platain,? kun ki hawa a zagaye na sirara,? a soya shi, har sai yayi laushi, sannan ayi amfani da shi da barkono mai yaji,? wanda zai ƙara,? Gasasshen masara, wani shahararran abincin titi ne na dare, ana dafa shi ko, ko gasa shi da gishiri,? ko ba tare da shi ba,? a na yawan amfani da masara da kwakwa, ko pia,? haɗin masara mai daɗi da kwakwar canji, ko pia, ashana ce da a kayi a sama.? Abaca ma yana daga cikin abincin,? dan gabashin Nigeria.?

Koyon da ba na al'ada ba hanya sauƙaƙƙa ta keɓancewa ga ilimi, koyon da ba na yau da kullum ba, yau in ilimi ne wanda ke faruwa a wajen saitunan ajujuwa na gargajiya, hanya ce mafi sauƙi ta keɓancewa da goyo wanda ke ba mutane damar biyan buƙatunsu, da sha'awar su cikin sauri, koyon da ba na yau da kullum ba na iya ɗaukan nau'i nau'i da yawa game da horarwa aikin sa kai, abubuwan sha'awa, darusan kan layi da jaroganci. Ɗaya daga cikin muhimman fa'idodin ilmantarwa na yau da kullum shi ne sassaucin sa, ba kamar ilimi na yau da kullum ba, wanda ke buƙatar ƙayyadaddun jadawali da wuri, koyo na yau da kullum zai iya daidai ta shi don dacewa da salon rayuwa da jadawalin mutum ɗaya, wannan ya sa ya zama kyakkyawan zaɓi ga waɗanda ƙila ba su da lokaci ko albarkatu don neman ilimi na yau da kullum, wani fa'idar ilmantarwa na yau da kullum shi ne mayar da hankali kan ƙwarewa, koyon da ba na yau da kullum ba, ya kan haɗa ayyukan hannu, da gogewa kai tsaye, wanda zai iya zama mafi inganci, fiye da koyon aji na gargajiya, wajen haɓɓaka ƙwarewar aiki. Misali, koyon sana'a, ko sana'a nau'i na iya bai wa mutum fasaha da ilimin da ake buƙata, don samun nasara na wannan fanni. Koyon da ba na yau da kullum ba kuma, yana bada hanya mai tsada don samun sabbin ƙwarewa da ilimi. Yawanci damar koyo na yau da kullum kamar darussan kan layi da koyawa, kyauta ne ko rahusa yana sa su isa ga mutane da yawa, baya ga sassaucin sa aiki da ingancin farashi, koyo na yau da kullum kuma yana bada keɓaɓɓen keɓaɓɓen tsari ilimi, mutane na iya biyan buƙatunsu da sha'awar su kuma su koya cikin sauri, wannan na iya zama da fa'ida, musamman ga waɗanda ƙila ba su bunƙasa, ƙila ba za su bunƙasa a cikin saitunan aji na gargajiya ba, duk da yake ilmantarwa na yau da kullum, ba zai haifar da takardun shaida na yau da kullum ba, har yanzu ana iya gane shi, kuma ana iya inganta shi ta hanyoyi daban daban kamar tantancewar koyo na farko, fajjoji da ƙananan takardun shaida da haɓaka fayal. A ƙarshe koyo na yau da kulum, hanya ce mai sauƙi ta keɓantacce kuma tsada ga ilimi wanda ke bada fa'idoji da yawa. Yana ba wa ɗaiɗaikun mutane damar biyan buƙatun su, haɓɓaka ƙwarewarsu, da samun sabbin ilimi da ƙwarewa cikin sauri

Makarantun nursery da primary a Nigeria tare da minhajar Birtaniya da Canada, Nigeria ƙasa ce mai tsarin ilimi iri-iri ta na bada zaɓi manhajoji daban-daban na ƙasa da ƙasa, ga ɗaliban reno da pra..primary, daga cikin waɗannan zaɓuɓɓukan ana neman tsarin karatun Birtaniya da Canada sosai don ƙwararrun ilimi da kuma sanin duniya, wannan maƙala zai...za ta binciki wasu manyan makarantun renon yara da primary a Nigeria da ke manhajojin Birtaniya da Canada, ɗaya daga cikin makarantun da suka yi fice don haɗakar mahajoji na musamman ita ce makarantar secondary ta ƙofar Canada, wannan makarantar da ke Lagos ta na bada tsarin koyarwa na Canada, Birtaniya da Nigeria, tare da baiwa ɗalibai ingantaccen ilimi wanda ke shirya su don samun nasara a cikin duniya da ke ƙara haɓaka, wata makarantar da ke bada irin wannan nau'in manhajoji ita ce makarantar MRA, wadda ke gudanarda ingataccen tsarin karatu wanda ya haɗa manhajojin Nigeria da na Birtaniya, wanda ke kula da yara tun daga yara har zuwa secondary, baya ga waɗannan makarantu akwai wasu manyan cibiyoyi da yawa waɗanda ke bada manhajoji na duniya, misali: Life for day international school da ke Ibadan, tana bada ingataccen tsarin karatu na duniya wanda ya haɗu da mafi kyawun tsarin karatun Nigeria da na duniya, a ɗayan ɓangaren kuma karatun green springs Lagos su na gudanar da tsarin karatun primary na ƙasa da ƙasa wato IPC, tana samar da tsarin ilmantarwa na yara da kuma abokantaka, makarantar region ta Abuja international school Abuja wasu fitattun makarantu ne guda biyu waɗanda ke bada manhajoji na birtaniya da na gauraye bi daa bi, sauran makarantun da yakamata a ambata sun haɗa da makarantar Newford wacce ke bada gauraya na manhajar Birtaniya...Nigeria da Birtaniya, da makarantar Pace Setters Abuja wanda ke bada ilimi mai daraja a duniya tare da maida hankali kan haɓaka ɗalibai da ƙwararrun ilimi, jagoran makarantar ƙasa ta Birtaniya wani zaɓi ne mai kayu ya na bada tsarin karatu na tushen Birtaniya tare da maida hankali kan haɓaka shugabanninin ƙarni na ashirin da ɗaya.

Bikin aure wani muhimmin lokaci ne da ke nuna haɗuwar mutane biyu cikin soyayya, ,bikin aure a hukumance ko a al'adance marar lokaci da aka yada, ta cikin tsararraki, kuma mahimmancinsa yanada kyau da cigaba da jan hankalinmu har yanzu, yawanci biki ya na farawa ne da jrin gwano, inda bikin aure ke tafiya a kan hanya zuwa kiɗa, jami'in wanda yawanci shugaban addini ne ko jami'in gwamnati shine ke jagorantar jerin gwana, sai ango mafi kyawun mutum, ango, 'yan matan aure, biyanga, kuma a ƙarshe amarya, amarya yawanci mahaifinta ne ko ko wani babban namiji a rayuwarta ke rakata, da zarar anyi bikin aure ma'aikacin yai maraba da kowa zuwa bikin kuma ya gabatar da manufar taron, ma'aikacin na iya bada taƙaitaccen labari ko saƙo game da dangantakar ma'aurata da tafiya zuwa aure, hakan ya biyo bayan musayar alƙawura inda ango da amarya su ka yi alƙawarin ƙauna da mutunta juna har tsawon rayuwarsu, musayar alwashi lokaci ne mai ratsa jiki a cikin bikin, kuma sau da yawa ya na tare da musayar zoben aure, zobensu na zama alama ce ta sadaukarwar ma'auratan ga juna, kuma galibi ana sanya su a matsayin tunatarwa ga alƙawuran da akai, bayan an yi musayar alƙawura da zobe ma'aikacin ya furta ma'auratan a matsayin miji da mata, kuma sunyi sumba na farko a matsayin ma'aurata, wannan lokacin sau da yawa ya na tare da murna, tafi, da hawayen farin ciki daga baƙi mahalarta wannan taro, an kammala bikin ne da hutu inda liyafar ɗaurin aure ke komawa kan hanya, sau dayawa don kaɗe-kaɗe da murna, sabbin ma'auratan yanzu sunyi aure a hukumance, kuma a shirye suke su fara sabuwar rayuwarsu tare, a ƙarshe bikin aure na hukuma al'ada ce mai kyau, kuma mai ma'ana wacce ke nuna haɗin gwaiwar mutane biyu cikin soyayya, wani muhimmin lokaci ne da ke cike da ma'ana, kyau da farin ciki, kuma biki ne da za'a tuna da shi har tsawon rayuwarsu.

Wuraren ibada. Wurare ibada dai wasu gini ne, a wurare mabanbanta, inda mutane ke haduwa don gudanar da abubuwa addinin su. Sa'anan ana daukar waɗannan wurare a matsayin tsarkakaku, domin duk wurin da aka ce yau wurin ibada ne, to abubuwan ibada da bauta kadai aka yarda a ringa yi a wannan wuri. Ba'a yarda ko barin duk wani ɓarna ko wani ba daidai ba a wurin ko sutura ne mutum zai saka, za samu idan mutum zashi wannan wuri, dole ne ya saka sutura na mutunci domin girmama wannan wuri. Doka ta kare hakkin dan adam na duniya ya sanya a bai wa wuraren bauta kariya da kulawa,, irin wacce za a bai wa asibitoci da suke bada agajin gaggawa, kamar misali, kungiyar ta agaji ta Red Cross. A sakamakon addinai da muke dasu da dama a duniya yasa muna da wurin bauta iri-iri mabanbanta, Amma mafi rinjayen a cikin su ko in ce mafi wanda suka fi karfi sune akwai addinin Hindu, wanda suke da wurin bauta wanda a hausance muke kiran shi da wurin bauta. Sa'anan sai addinin musulunci, wanda suke da wurin bauta da ake kira da masallaci a hausance. Sa'anan sai addinin kiristanci, wanda suke da wurin bauta daske kira da cociwanda suke da wurin bauta daske kira da coci. Duk waɗannan addinai dai da ma wasu da bamu ambata ba da muke dasu a duniya, suna da lokuta da kuma ibadu a mabanbantan lokuta a mabanbantan lokuta da suke zuwa wannan wuraren bauta suna yin su Sa'anan daga karshe yana da kyau, guri idan dai aka ce na ibada ne, mu girmama shi koda ba na addinin mu bane, mu bashi girman da ya dace dashi domin girmama ko wane addini.

Karfin motsa jiki motsa jiki na yau da kullum ba wai kawai ya na ingantar lafiyar jikin mu bane har ma ya na haɓaka lafiyar tunanin mu ya na kare mutakan kuzarin mu kuma ya na haɓaka ingancir rayuwar mu gabadaya daya da ga cikin mahimman faidodin da da ya fi dacewa shi ne tasiran su a kan lafiyar jikin mu motsa jiki na yau da kullum ya na taimakawa hana cututuka na yau da kullum. Kamuwa kamar cututukar zuciya ciwon sukari da kiba. Haka ne ya na karfafa kasuwan mu ya na inganta sausaucin mu kuma ya na haɓaka tsarin garkuwar jikin mu uku da kari, an nuna motsa jikin dan rage haɗarin ma wasu nauyin ciwon daji, irin su ciwon nunu da hajji Baya ga faiodin sa na zahiri da ya ce, da cewa kuma yana da tasiri, mai zurfi a kan lafiyar tunanin mu an nuna motsa jiki, dan rage damuwa inganta yanayin mu har ma da rage alamun damuwa wannan shi ne saboda motsa jiki ya na sake wai abunda wani tsanadari da ake kira endofins wanda kuma a ka sani da jindadi hormones wanda ke taimakawa wajen bunkasayin yana rin mu da rage damuwa ko da kari, ta cewa kuma na iya haɓaka mutakan kuzarin mu da yawan aiki motsa jiki na yau da kullum ya na inganta lafiyar zuciya da jijiyoyin jini wanda ke kara, kurara jini da iskar oxygin zuwa tsokoki, wannan bi da bi ya na ba mu karin kuzari da juriya a cikin yini da kari an nuna motsa jiki dan inganta aikin mun nan gamai-gamai da hankalin mu kwakwalwar ajiya da kwarewan warwaren matsala a karshe da cewa kuma na iya hada mutane tare da haifar da fahimtar alumma haduwa da ajin motsa jiki ko kungiyar wasani na iya taimaka mana saduwa da sabbobin mutane da yin abokai wadanda ke da shaawa iri daya motsa jiki kuma na iya zama abun jindadi ko wasa ne, tafiya ne ko rawa, kawai da ke dan da mu ka fi so a karshe, karfin motsa jiki ba shi da tabbas motsa jiki ne yau da kullum na iya canza rayuwar wata hanyoyi marasa adali da ga haɓaka lafiyar jikin mu da lafiyar shunanin mu zuwa haɓaka mutakan kuzarin mu da yawan aiki. Dan haka ko kai ba kureren dan wasa ne ko kuma farawa kawai ba da fifi ko ga dacewa a rayuwar ka kuma gano faidojin ban mamaki da zai bayar.

??? ma'aikatun gwamnati da kuma masu xaman kansu su dai ma'aikatun gwamnati sune duk wani ma'aikata da take karkashin kulawan gwamnati kuma gwamnati ke gudanar da al'amuranta a yayin da ma'aikatu masu zaman kansu kuwa suke mallake kuma karkashin gudanar wasu mutane duka dai wuraren guda biyu wurare ne da suke dauka tare da ba ma mutane aikinyi wanda mafi yawanci saboda banbancin dake tsakaninsu zakaji ana kiran wadanda suke aiki a wadannan wuraren da ma'aikatan gwamnati idan kana wurin aikin da yake mallakin gwamnati ne a yayin da ake kiran da wadanda suke aiki wa ma'aikatun da ba na gwamnati ba da ma'aikatan kamfani aikin gwamnati dai ya kunshi aikin koyarwa a makarantun gwamnati ko asibitoci domin kula da lafiyar al'umma wani abun da ya banbanta gwamnati da yan kasuwa kuma shine ta ita gwamnati tafi maida hankali wurin hidimtawa tare da gina al'umma kuma yawanci aikin gwamnati yana xuwa da albashi me kyau kuma tsayayye da kuma wasu haqqoki da kuma jin cewa eh kaima kana bada naka gudunmawa a cikin al'umma a yayin da ta wani bangaren kuma ake ganin ma'aikatu, ma'aikatan gwamnati suna da wani matsala wanda ake ganin suna da sanyi wurin daukan mataki da gudanar da wasu al'amura saboda tsantseni da suke dashi wurin bin dokoki shi kuma kamfani ko ma'aikata me zaman kanshi kuma ya kunshi kasuwanci da ake neman riba wanda xai hadawa da kamfanoni masu hada-hadan kudi ko shigo da kayayyaki ko kuma ma makarantu amma masu zaman kansu da dai sauransu aiki a irin wannan wuri yana tattare da chigaba da gaggawa idan ka basu dukkan abun da suke bukata?? domin suna bukatar jajircewa da kuma kwazo da hazaka da kaifin basira wanda zaka qirqiro masu abubuwa da zai kawo masu chigaban ma'aikatansu wanda hakan zai iya jawo maka biya me girma babu yiwuwar tabbatuwar aiki a irin wannan wuraren saboda sunfi ba ma irin wannan qirqire qirqiren da kuma gasa tsakanin da abokan kasuwancinsu mahimmanci domin chigaba da dorewansu a wannan duniya tasu ta kasuwanci

Amfani da muhimmancin hanyoyin sadarwa shi dai hanyoyi kukuma kafofin sadarwa yana da muhimmanci kuma yana taka muhimmiyan rawa wajen sanar da mutane abubuwan da suke faruwa na yau da kullum da kuma ilimantar dasu a game da wasu abubuwan da basu sani ba sa'anan yana nishadantar dasu a takaice dai, hanyoyin sadarwa yana taimakawa wajen chanja mutane da tunaninsu ko chanja musu ra'ayi a game da wasu abubuwa sa'anan yana taimakawawajen habbaka al'adu dadai sauransu muhimmanci muhimmancin sa ya ta'allaka ne da yadda yake iya isar da sak ga mafi yawan alumma a lokaci guda sa'anan kuma sakon ya watso cikin kankanin lokaci wanda hakan yake taimakwa ul'umma wajen yanda suke fuskan da kuma mu'amalantan mutane a cikin duniyansu muhimmancin.... mhimmin makasudin samar da hanyoyin sadarwa shine na farko dan yada labarai domin mutane su san abubuwan dake faruwa yau da kullum a garuruwansu dama duniya baki daya akwai kuma ilimatarwa domin hanoyin sadarwa yana ilimatar da mutane tare da fadakar dasu agame da abubuwa da dama wadanda bas san ba sa'anan yana nishadantarwa musamman ta wani shirye-shirye ta kafan talabijin ko wakoki da kuma sauransu kaofin ya sadarwa sa'anan yanasa mutane susan tare da karban wasu al'adun da ba nasu ba sa'annan muhimmanci da amfanin shi a wajen yan kasuwa ma, bazai kirgu ba domin wani hanya ne mafi sauki a garesu da zasu tallata hajar suga wadanda uka kasance customomin su ba tare da wani wahala ba kamar adda muka sani shi dai komai a rayuwa yana bukatar bayani ne da fahimta domin cigaba da zaman lafiya domin duk inda aka je ba bayani ana bukatar fahimta ta hanyar da ta tashi domin a samu wannan fahimta kuma hanyoyin sadr wa una taka muhimmiyar rawa gudin gudanar da haka ita dai tana sa a fahimci juna sai anyi mu amala da juna in kuma isar da sako ta hanyr da ya dace ta sadarwa sanna ake fahimtar juna har um mu'amulanci juna cikin lumana da kwanciyan hankali hanyoyi sanarwa yana taka muhimmiyar rawa wurin wazan da zaman lafiya a cikin aluma

Allamomin shugaba mai guba shugaba mai guba na iya sa ko da aiki da ya fin jindadi ya kasa jurewa za su iya haifar da yanayin aiki mara kyau lallata amincewar maaikatan su har ma da shafan lafiyar tunanin su da ta jiki ko yaya, gano shugaba mai guba ya na iya zama kallubale musamman idan kun kasance sabbobi ga aikin ko rashin sanin abunda ya kunshi da dabia mai ruwa A cikin wannan makalla za mu bincika alamun gama gari na shugaba mai ruwa kuma mu ba da jagora kan yadda ake kewaya yanayin aiki mai wahala daya da ga cikin fittatun alamun shugaba mai guba shi ne halin su ga maiaikatan su wanni shugaba mai guba ya kan raina tsannan yayi ta tsuka da wulakanta da maaikatan sa a gaban abokanai aikin su zasu iya yin amfani da zagi kallamai ma su ban kiama har ma da zagirin sa maaikatan su, su ji sun ƙaskanta irin wannan hali na iya zama mai lahani mai ban mamaki ya na haifar da karancin girman kai damuwa da kuma rashin fahimta Wata alamar shugaba mai guba, itace rashin iya sadarwa yadda ya kamata watakilla ba su da tabbas game da tsamanin su ba da raayi mara kyau, har ma su na canza abubuwa da su ka fi dacewa akai-akai irin wannan hali na iya haifar da rudani takai ce har ma da konawa haka nan shugaba mai guba ya na iya zama mara amsa ga damuwar maaikatar su Yun wa sai da raayoyin su har ma yayi waazi da gudumuwar da su ke bayarwa shugaba mai guba ya kan fifita bukatun kan sa, akan jindadin maaikatan su su na iya kuma cika maaikatan su da aiki sai ta iya-dattun lokaci. Shugaba mai guba da shi ne wanda ko da yaushe cin zarafin maaikatan sa shi ne ya ke sanya susu dinga jindadi su na jin susutan kar a sama ruhu da gadi kuma shugaba mai guba ya kan hafar da aladar tsoro da tsoratar wa su na iya amfani da barazana tsoratarwa harma da ramuwar dan tsarafa maaikatan su. Irin wannan hali na haifar da yanayin aiki mai guba inda maaikata ke jin damuwa har ma da firgita dan zuwa aiki haka shi shugaba mai guba so dayawa bashi da lisafi kuma yana karban bashi dan aikin maaikatan sa za su iya zargin maaikatan su da kuskuren kan su su yi laakari da anyi ruwa, hanyoyi sa har ruwa da lalata ikon maaikatan su irin wannan hali na iya haifar da bacin rai ragewa har ma da rikici.

Hanyoyi mafi sauƙi da zaka inganta kan ka tare da lafiyar ka:? waʼinnan hanyoyi sun ƙunshi wayar da kai. Maʼana; ka cigaba da neman ilimi akan halitta, da ɗabiʼun ɗan adam. Wanda hakan zai ƙara sa ka san ko kai ya kake a cikin hallitu, sannan sannan ka ɗau matakin inganta rayuwan ka da kanka, saʼannan ka tsara ma kanka burika da kake so ka cimma a rayuwa. Wannan yana da matuƙar muhimmanci, domin zai zaburar da kai. Bayan ka tsara hakan, ka nemi wani wanda yake da irin wannan raʼayin? kuyi haɗin gwuiwa don cimma buƙatun ku. Sannan kuma ɗabiʼar lafiya: ta yaya muke kula tare da inganta lafiyar mu; ya kamata ace mutum yana yawan motsa jiki, tare da shan kayan marmari, da kuma abinci masu gina jiki don ƙara lafiya. Shi dai motsa jiki; musamman idan mutum ya zama mai jiki, wato mai? jikin ƙiba, yana da matuƙar muhimmanci. Kuma har wanda baya da ƙibar ma, yana taimakawa wurin inganta lafiyar? ɗan adam. Saʼanan mutum ya zama mai yawan godiya da abubuwan da suka kasance a rayuwar shi, da ma wanda yake faruwa. Saʼannan mutum ya zama mai kiyayewa, da kuma ƙoƙarin yin abinda ya dace a koda yaushe. Wannan kuma ya haɗa da tilastawa kai a kan yi, tare da barin abinda ba daidai ba a ko yaushe. Jajircewa: shi ma yana daga cikin abubuwa da suke taimakawa wurin inganta rayuwar mutum, ko da abubuwa a rayuwa basu tafi maka yadda ka tsara ba, idan ka zama jajirtacce, zaka tsaya ne ka fahimci abu, don ka gane ina ne ka kuskure, domin ka gyara. Ba wai kawai kayi watsi da lamarin ba, don bai tafi yadda ka tsarashi ba. Ka zama mai ƙarfin gwuiwa a duk wani abun da ka san zaka iya aikatawa, ka ƙarfafawa kanka gwuiwa ba sai ka jira wani yayi ƙarfafa maka ba. Domin in har kace kana jiran ƙarfin gwuiwan daga wani ne, to tabbas zaka dawwama a yanda kake, ba tare da ka samu wannan ƙwarin gwuiwar ba. Ka ringa inganta kan ka, ta hanyar ƙirƙira wasu abubuwa da zasu amfane ka. Sannan ka faɗaɗa tunanin ka, da kuma fasahar ka, domin yau ɗin ka tafi goben ka kyau.

Bacci wani nau'i ne na hutu ga jikin ɗan'adam sannan yana da matuƙar mahimmanci ga lafiya da ƙwaƙwalwar ɗan'adam saboda amfani da bacci yake da shi ga lafiyan jiki da kuma illar da yake tattare da rashin shi yasa ana ɗaukar bacci, rashin bacci gabaɗaya ko kuma ma ko da ana samu in dai ba isashe bane a matsayin cuta wanda har akwai magunguna da allurai da ake badawa a asibitoci domin taimakawa mutun ya ringa samun isashen bacci shi dai matsalar rashin bacci yafi shafar ƙwaƙwalwa kai tsaye saboda muddin mutun ba'a cikin bacci yake ba to ƙwaƙwalwa fa bata samun hutu balantana har ta sarrafa kan ta yanda ya dace domin ƙara ma kan ta inganci shi dai bacci idan har aka kiyaye ƙa'idan yin sa yana taimakawa wurin rage ƙiba cire gajiya da kuma rage hatsarin kamuwa da ciwon zuciya saboda bacci komai da aka sani idan yai yawa yakan zama cuta to samun isashen bacci kamar yanda yake da matuƙar mahimmanci ga lafiya, jiki da kuma ƙwaƙwalwar ɗan'adam haka kuma idan yayi yawa shi ma cutarwa ne shi dai bacci idan ka kiyaye ƙa'idan yin shi bai yi yawa ba yana taimakawa wurin rage ƙiba amma kuam idan yayi yawa a maimakon ya rage sai kuma ya ƙara maka ƙibar kuma zata kasance cuta ga mutun saboda mahimmancin da bacci yake da shi ga jikin ɗan'adam yasa yanda kake ji in ka tashi bacci yana da alaƙa da irin baccin da ka samu in ka samu isashen bacci kuma lafiyayye to mutun ya kan tashi yaji shi wasai babu wani damuwa da zai ji shi zai ji shi cikin farin ciki da walwala sannan jikin shi babu wani gajiya a yayin da su kuma yara ko matasa bacci na taka mahimmiyar yawa wurin sa su girma da ƙoshin lafiya da karsashi su ma rashin isashen bacci yana shafan tunanin ka da kuma mu'amalar ka da mutane rashin isashen bacci yana sa mutun ya rinƙa ganin wasu abubuwa ba dai-dai ba wanda daga haka idan ba ai sa'a ba har sai ya kai ga wato da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa wanda wani lokaci wato zamu iya kira da ciwon hauka.

Basira ko fasahan zamantakewa wannan ya kamata kowa ya sani shine wannan abun da ake ce ma basiran zamantakewa baiwar ne da mutane suke da shi kuma kowa da irin nashi basira ko kuma fasahan zamantakewa sune abunda suke taimakawa mutane wurin mu'amalantar mutane ƴan uwansu wanda kuma ya haɗa da magana ta fatar baki ko kuma a aikace sai kuma yanayin fahimta da kuma sauraro misali irin fa yanayin fahimtar halin da wani ke ciki musamman ma idan yana cikin wani yanayi mai wuyan fassaruwa sai kuma sauraro da bada hankali da abunda mutane suke faɗi shima ba kowa ne ke da wannan baiwar ba wani bai da juriyar sauraro kwata-kwata kuma sauraron magana da kyau shi sai sa ka fahimci abunda ake nufi ko kuma irin tambayan da zaka yi a lokacin da ya dace da kuma tambayar da ta dace da wannan maudu'i da ake tattaunawa a kai ko kuma abunda ake faɗa maka sai kuma baiwa ta samar da mafita ga kowa shi wani haka Allah yayi mashi wannan baiwa za ka ga duk wani maslaha a wani matsala da ake ciki zaka ga in dai ya shiga ciki ko an je wurinshi zai samar da mafita ga wanda za a samu mafita a wurinshi ko wani saɓani ne aka samu zaka ga shi dai zai samo mafita kuma wanda za a gamsu kowa zai gamsu ya aminta eh wannan mafita ce shima wannan baiwa ne da wasu da wasu mutane suke da shi sa'annan barin wani yana magana har ya kai ƙarshe kafin kaima ka faɗi naka da kuma amsa tambaya idan an tambaye ka akwai kuma bada amsa ko kuma mayar da ko kuma bada amsa da baki ko kuma mayar da amsa da gangar jiki muhimmancin basira ko kuma fasahan zamantakewa kuwa shine zai taimakawa mutum wurin gina kyakkyawar alaƙa da kowa da kuma kaucewa damuwa da rashin kyakkyawan alaƙa da mutane ke iya haifarwa yana kuma taimakawa mutum wurin ƙara mishi ƙwarin gwiwa da kuma lafiyan ƙwaƙwalwa amma kaman yadda na faɗa tun a farko ita dai? fasahan zamantakewa baiwa ce kuma kowa da irin tashi saboda haka yana wuya ba wai ba a samu ba amma yana wuya ka samu mutum ya haɗa dukka abubuwa ko kuma siffofin da na lissafo a sama a farko mafi yawa sai dai ka samu mutum na da wani bai a wani amma koma dai yaya ne yana da kyau ko baka haɗa dukka ba ya zamana kana da mafi yawa a cikin wa'innan siffofi

Matakan tafiya tafiya aiki ne mai rikitarwa kuma, hadin kai sosai wanda ya kunshi mutsi lokaci guda na tsatsan jiki dayawa ya na da mahimmanci tsarin motsi na dan Adam wanda ke da mahimmanci ga rayuwa ra rayuwar yau da kullum motsi da lafiyar gabadaya yayin da tafiyan na iya zama kamar aiki mai sauki ya kunshi jeran matakai wadanda ke aiki tare dan ba mu damar motsawa a cikin inganci cikin wannan mukalla, za mu bincika matakan tafiya kuma mu bincika mahimmam abubuwa da ke faruwa a wani kowani mataki matakin farko na tafiya shi ne wanda shi ne lokacin da kafa daya ke hunta da kasa lokacin wannan matakin kafar ya na daukar tasirin saukowa kuma tsokoki na kafa da hiptuna kwangila don daidaita jiki An kara raba lokacin tsayawa zuwa kananun matakai uku ya jingi didigi tsakiyar matsayi da ya san kafa ya in didigi ya na fadiwa ne lokaci da didigi kafar ya buge kasa tsaka tsakiyan ya na faruwa ne lokacin da kafa ta kwanta. a kasa kuma yatsa ya na faruwa lokacin da ya san kafa su ka bar kasa mataki na biyu na tafiya shi ne lokacin swing wanda shi ne lokacin da kafa daya ba ta hulda da kasa a lokacin wannan mataki, kafar tana jujuya gaba kuma tsuƙoƙi na kara su na iya kwangila domin ciyar da jiki gabadaya haka an raba lokaci lilo zuwa kanananun matakai uku hanzari, tsakiya da kuma ragewa. Hanzari ya na faruwa ne lokaci da kafar ta fara lilo gaba tsaka-tsakin motsi ya na faruwa ne lokacin da kafar ta kasance a matsayi mafi girma kuwa raguwa ya na faruwa lokacin da kafar ta fara raguwa mataki na uku na tafiya shi ne lokacin canzawa wanda shi ne lokacin da kafa ya ke canzawa da ga wani matsayi zuwa lokacin lilo. A wannan mataki tsukoki su na yin kwangila da ruwan canja wurin nauyin jiki daga wannan kafa zuwa wancan. Lokacin mika mulki ya na da mahimmanci don kiyaye daidaito da hana fadiwa A karshe matakan tafiya abubuwa ne ma su rikitar wa kuma su na daidaitawa sosai wanda su ka hada lokaci guda na tsantsan jiki dayawa. Fahimtar matakan tafiya ya na da mahimmanci don gano wato magance matsalolin shi da kuma haɓaka shirye-shiryen gyara wa masu inganci.

Dubarun gudanar da toh tafiyar da damuwa domin maaikatan da ke kan gaba wurin ba da gagawa wato maaikatan lafiya kwararun kikon lafiya masu amsawa na farko da wakilan aiki alumma na abokin ciniki gadabi a na palasa su zuwa manya matakai damuwa da rauni. Damuwa na yau da kullum na iya haifar da konawa gajiyar wa, tausayi da rage da gamsuwar aiki sabili da haka, ya na da mahimmanci da maaikatan da su ke kan gaba wurin bada agajin gaggawa su koyi ingantattur dabarun tsarafa damuwa dan kulla da lafiyar jiki da tunani dabarun kulla da damuwa na jiki, irin su motsa jiki mai zurfi shakatawa na tsoka mai cigaba, da motsa jiki na iya taimakawa wajen rage tashin hankali, da inganta Ayukan motsa jiki dai ma da masu hankali irin su yoga da taici na iya taimakawa wajen rage damuwa, da inganta sasauci. Dabarun tsarafa damuwa na motsin rai irin su aikin jarida, tunani mai zurfi da dabarun kasa na iya taimakawa maaikatan da su ke kan gaba wurin ba da agajin gaggawa, tsarafa motsin zuciyar su niman bayan zamantakiwa da ga abokan aiki, da ƴanuwa kuma na iya taimakawa maaikatan su goyi baya da rashin su jefaro ƴan baya da rashin warewa dabarun kulla da damuwa, na fahimci irin su tsake, su ke tsake fasalan tunanin magana mai kyau da jurewa mu dai mai da hankali kan matsala na iya taimakawa maaikatan dan haɓaka tunani mai tyau, yin tausayi da kuma kulla da kai, tare da alheri da fahimta kuma zai iya taimakawa wajen rage damuwa da kara karfin hali. A karshe, dabarun tsarafa damuwa na kungiyoyi saboda ba da fifikon ayuka ba da ayukan hutu, niman tallafi da ga masu kullawa na iya taimakawa maaikata wurin rage ko tsarafa nauyin aikin su da rage damuwa A karshe dabarun tsarafa damuwar su na da mahimmnci da maaikata dan kulla da lafiyar jiki da tunani ta hanyar hada dabarun tsarafa damuwa na jiki, tunani fasaha da kunguyoyi da cikin rayuwar su ta yau da kullum maaikata, na iya rage damuwa, haɓaka juriya da bangassa ayukan su.

Dalibai a cikin aji asusuwa dai, ko ajuji wasu su na kiran shi yanayi ne mai daurewa, kuma mai karfi inda dalibai da ga wurare daban-daban ke taruwa dan koyo da girma dalibai a cikin aji kungiya ce ta musamman kuma daban-daban, kowannen su ya na da karfin sa rauni, shaawa da tsanin goyo A gefe guda, dalibai a cikin aji suna da manufa daya don samun ilimi da kwarewa wadan da za su taimaka masu su yinasara a rayuwa shaawar koyo ta samun nasarar ilimi ke motsa su dalibai su na aiki tare raba raayoyi da hadin kai kan ayuka haɓaka fahimar alumma da aiki tare a gefe guda kuma, dalibai a cikin aji su ma daidaikun mutane ne, wadanda ke da na su halaye abubuwan shaawa ta bukatun koyo wasu dalibai na iya shiga ciki ku ma sun gwamace su yi aiki da kansu yayin da wasu na iya zama masu barna da bankassa a cikin kasa, a cikin saitunan rukuni. Dalibai na iya samun nauyukan koyo daban-daban kamar na gani ji, ko kuma wanda zai iya shafar yadda su ke sha da tsarafa bayanai. Ko ku da kari, dalibai a cikin aji sun fito da ga wurare daban-daban al'adu daban-daban a matsayin zamanta giwa wannan banbance-babance na iya iya wadatar da na yayin koyo ya na bada dama ga dalibai su koyi su koyi da juna da haɓaka tausayawa da fahimta, ko yaya ya na iya gabbatar dakalluballi, kamar shangen harshi banbance-banbancen al'adu da matakan samun albarkatu daban-daban A karshe, dalibai a cikin aji su na dai taraya ne domin koyon ilimi da kuma, samun inganci a rayuwa wanda kungiya ce su ke dashi, domin su hadu su samu biyan bukata na abunda ya kawo su, wanda mallami ya kan zo ya koyar da su. Abubuwan da su ke so da bukatan koyo ta hanyar ganewa, da rungumar wannan banbance-banbance mallamai za su iya kirkirrar yanayi ilimantarwa mai hadaka da tallafi wanda ke haɓaka nasarar ilimi. Haɓaka zamantakiwa ta jindadin rai da kuma hadin kai tsakanin dallibai'n nan da ke cikin a

Ayyukan gida wasu ayyuka ne da ake yin su a cikin gida domin tsaftacewa da kula da gida da ake rayuwa a cikinsa ko ince muhalli ayyukan cikin gida sun haɗa da shara wanki guga goge-gogen cikin gida wanke wanke girki da dai sauransu waɗanda kullum sai anyi su abunda kuma ke sanyawa kullum sai anyi irin wa'innan ayyuka shine kamar misalin gyaran gado kullum in ka gama zirga-zirgan ka ka dawo gida zaka kwanta a gado wanda sakamakon kwanciyan da kayi ya zama dole gadon ya ɓaci sakamakon haka kuma duk sanda ka tashi dole sai ka gyara shi domin kula da shi sai kuma shara da goge-goge shima saboda kaiwa da kawowa da ka rinƙa yi cikin gida ba a rasa datti ko maiƙo da aka iya ɓata wuri ko kuma ma ƙura zai iya shigowa ta tagogin gida ya ɓata wuri shiyasa yake da kyau kullum ayi shara da gog-gogr don tsaftar muhalli sai kuma wanke wanke shima yana daga cikin aikace aikacen cikin gida wanda kullum sai an yi shi sakamakon ɓata kwanuka da kofuna da akan yi wurin cin abinci da abun sha sai kuma wanki shima aiki ne na cikin gida yana da kyau idan mutum ya cier tufafin da ya sanya bayan yayi zirga zirga da su a yinin ranan ya wanke su ya adana sannan akwai girki shi dai girki matuƙar mutum ba siyo abinci yake yi a waje ba ya zama dole shima kullum sai an yi shi kuma shima aiki ne da ake aiwatarwa a cikin gida ayyukan ciki gida dai suna da yawa kuma wahala da kuma cin lokaci shiyasa yake da kyau mutum ya tsara su don su tafi mishi cikin kwanciyan hankali da lumana musamman idan kana da yara ayyukan sukan ƙaru saboda hidiman yara daban suma duk an san su da ɓata wuri to amma kuma hakan idan har yara sun tasa muddin sun riga sun kai wani munzali zaka iya raba wasu aikin su ma suna taimaka maka, yawan yanda kuke rayuwa a gida yawan iya yawan ku, iya yanayin ɓata gidanku amma kuma iya sauƙin gyarawa idan kun raba ma kan ku ayyukanda zaku yi koda yara ne za a raba musu ayyuka daidai da shekarunsu wanda zasu iya riƙewa su taimaka da shi domin ka sauƙaƙa ma kanka da kuma kammaluwan ayyuka cikin lokaci.

Koyar da yara don kula da dabbobi Koyar da yara don kula da dabbobin gida muhimmin darasi ne na rayuwa wanda zai iya in tasiri mai zurfi akan cigaban su da jin daɗin su Kula da dabba na iya taimaka wa yara su haɓɓaka muhimman kwarewar rayuwa kamar alhakin tausaya wa da kuma tausayi Daya daga cikin muhimman fa'idodin koyar da yara don kula da dabbobi shine, yana koya musu daukan alhaki kula da dabbobi yana buƙatar tsarin yau da kullum na ciyarwa tafiya, da samar da ruwa da yanayi mai daɗi yara za su iya taimakawa duk a waɗannan ayyukan koyon muhimmancin bin jadawali da kula da wata halitta mai rai kula da dabba kuma yana koya ma yara tausayi. Dabbobi sun dogara ga masu su don kulawa da ƙauna kuma yara za su iya koyon fahimta amsa buƙatun su fahimta da amsa buƙatun dabbbobin su wannan zai iya tamaka wa yara su haɓɓaka wajen tausayi da fahimta ga dukkan halittu masu rai Baya ga koyar da ɗaukan alhaki da tausayawa kula da dabba kuma na iya baiwa yara ma'ana manufa da kasance wa Yara za su iya ƙulla alaƙa mai karfi tare da dabbobin su wanda zai iya taimaka musu su ji ƙauna da karɓuwa don koya wa yara kula da dabbobi iyaye masu kulawa za su iya farawa ta hanyar sanya musu ƙananun ayyuka kamar ciyarwa ko goge dabba yayinda yaran ke girma kuma suna ɗaukan alhakin da kansu za su iya ɗaukan ayyuka masu muhimmanci kamar tafiya da kare ko tsaftace akwatin datti hakanan yanada muhimmanci a koya wa yara game da samar da yanayi mai aminci da lafiya ga dabbobin su wannan ya haɗa da koya musu game da ingantacciyar abinci mai gina jiki kula da dabbobi da matakan tsaro a ƙarshe koya wa yara kula da dabbobi darasi ne muhimmi mai mahimmanci na rayuwa wanda zai iya yin tasiri mai zurfi akan cigaban su da jin daɗin su ta hanyar koya wa yara alhakin tausaya wa da tausayi. Zamu iya koya musu su haɓɓaka su kuma zama masu kulawa

Manyan addinai biyar na duniya Addini ya kasance ginshikin wayewar ɗan Adam Tsara al'adu, fasaha da adabi da jagorantan biliyoyin mutane a duniya daga cikin addinai da yawa da akeyi a duniya manyan addinai biyar na duniya sunyi fishe domin tasirin su da yawa da tarihin arziki da kuma tasiri mai zurfi ga al'umomin ɗan Adam wannan maƙala zata bincike manyan addinai na duniya wanda suka haɗa da Kiristanci, Islama, Hindu, Buddi, da Yahudanci Suna nuna ainihin imanin su, ayyukan su da gudummawar su ga al'adun ɗan Adam Kiristanci wanda ke da mabiya sama da biliyan biyu da ɗigo huɗu shine mafi girma cikin manyan addinan duniya biyar an kafa shi bisa koyarwa Yesu Kiristi Kiristanci yana jaddada mahimmancin ban gaskiya, ƙauna da fansa kiristoci sun gaskata da triniti mai tsarki uba, ɗa da ruhi mai tsarki kuma suna bin koyarwan littafi mai tsarki ayyukan kirista sun haɗa da halartan hidimomin coci da yin addu'a da shiga kuma guri mai tsarki Musulunci wanda ke da mabiya sama da biliyan ɗaya da ɗigo takwas shine addini na biyu mafi girma a duniya Annabi Muhammad S.A.W ne yazo da shi ya jaddada kaɗaita Allah da kuma muhimmancin miƙa wuya ga nufin sa Musulmai suna bin koyarwan Qur'ani da Hadisi kuma suna ayyukan su ne gurin bin rukunin musulunci guda biyar Bayyana imani, sallah, sadaka, azumi, da aikin hajji. Hindu addinin hindu wanda ke da mabiya sama da biliyan ɗaya da ɗigo biyu shine addini na uku mafi girma a duniya an samo asali ne daga cikin yankin indiya Addinin hindu wani haɗaɗɗen imani ne kuma banbancin imani wanda ya ƙunshi al'adu, da fansafa daban-daban ƴan hindu sunyi imani da manufar karma da incarnation da kuma babban burin cimma moksha wato ƴanci ayyukan hindu sun haɗa da bautan gumaka, yin al'ada da bin ƙa'idodin darma Sai Buddi, addinin buddi tana tare da mabiya sama da ɗari biyar wanda ya samo asali ne tsohuwar Indiya kuma yanzu ko ina a cikin Asia Siddata Gausam ne ya kafa shi. Addinin Budda yana jaddada samun wayewa ta hanyar gaskiya huɗu masu daraja da tafarki takwas Buddist sunyi imani da manufar Karma. Sai Yahudanci shima yanada mabiya sama da miliyan sha biyar. Yana ɗaya daga cikin tsoffin addinan tauhidi Ibrahim ne ya kafa shi. Yahudanci yana jaddada alƙawari tsakanin Allah da yahudawa.

A nan ga cikakkiyar muƙada akan mafi girma da ƙarancin sana'ar dogaro da kai maɗaukaki da ƙananun ayyukan kai cikakken bincike yin aikin da iya zama abin ban sha'awa da ƴanci yana bada ƴancin bin sha'awar mutum da ƙirƙirar kasuwanci da ya dace da ɗabi'u da manufar sa duk da haka yana iya zama tafiya mai ƙalubale da rashin tabbas cike da sama da ƙasa hawa da sauka wannan da zasu gwada ƙudiri da juriyar mutum a cikin wannan muƙalan za muyi nazari kan yadda sana'o'in dogaro da kai ke da yawa tare da bayyana fa'ida da illolin zama shugaban mutum maɗaukakin aiki da kai da ɗaya daga cikin manyan fa'idodin sana'ar dogaro da kai shine ƴanci ƴancin da yake bayarwa a matsayin sa na shugaban kansa ɗaya ɗayakun mutane suna da sassaucin ra'ayi don ƙirƙiran nasu jadawalin yin aiki da sauri da kuma bin ayyukan da suka dace da buƙatun su da sha'awar su har ila yau sana'ar dogaro da kai yana bada damar samun kudi mara iyaka saboda kudin shiga yana da alaƙa kai tsaye da kwazon su da sadaukarwa wani fa'idar sana'ar dogaro da kai itace damar da za a bi don neman ƙirƙire-ƙirƙire ba tare da ƙuntatawa na aiki tara zuwa biyar na gargajiya ba mutane na iya yin tunani a waje da akwati haɓaka sababbin ra'ayoyi, sanfurori da ayyuka waɗanda za su iya rushe masana'antu da ƙirƙiran sababbin masana'antu har ila yau aikin yana bada daman gina kasuwanci daya dace da ɗabi'u da manufa samar da ma'ana mai inganci duk da fa'idar sana'ar dogaro da kai akwai kuma kalubale da kura kurai da dama ɗaya daga cikin manyan illolin shine rashin tabbas na kuɗi da rashin kwanciyar hankali da ke zuwa tare da zama shugaban kai ba tare da tsayayyen albashi ba dole ne ɗai ɗai kun mutane su yi tafiya sama da ƙasa na tsabar kuɗi suna sarrafa kuɗin su a hankali don tabbatar da cewa za su iya biyan kuɗin su su saka hannun jari a kasuwancin su wani ƙalubale na sana'ar dogaro da kai shine keɓewa da kaɗaici dake zuwa a tare da yin aiki kai shi kaɗai. Idan ba tare da hurɗan zamantakewan da haɗin gwuiwa na yanayin office na gargajiya ba ɗaya ɗai kun mutane na iya jin an katse su kuma basu da tallafin man da ke haifar da jin zafi da gajiya

Muhimmancin ra'ayi cikin aikin ƴan sanda. Aikin ɗan sanda sana'a ce mai tsananin damuwa da ke buƙatar jami'ai su yanke shawara cikin sauri Sau da yawa a cikin yanayin rayuwa ko mutuwa tunanin jami'an ƴan sanda yana taka muhimmiyar rawa wajen tsara halayen su. Yanke shawara da mu'amala da jama'a kyakyawar tunani yana muhimmanci don ingantacciyar aikin ɗan sanda saboda yana bawa jama'ai damar tunkarar ƙalubale tare da amincewa da juriya kyakyawan tunani na iya haɓɓaka aikin jami'i inganta dangantakar al'umma da rage haɗarin rashin ɗa'a jami'an da suka fuskanci aikin su tare da tausaya wa da sadaukar da kai da hidima na iya gina amana da haɓɓaka kyakyawan alaƙa da al'umomin da suke yi wa hidima A gefe guda kuma mummunan tunani na iya haifar da rashin yarda ƙiyayya da rage haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da jama'a don haɓɓaka tunani mai kyau, sassan ƴan sanda na iya ba ma jami'ai horo na yau da kullum da damar cigaba, ƙarfafa tunani da lafiya da haɓɓaka al'adu da jagoranci mai kyau da tallafi bugu da ƙari shirye-shiryen haɗin gwiwar al'umma na iya taimaka wa jami'ai su gina kyakyawar dangantaka da jama'a da haɓɓaka zurfin fahimtar al'umomi da suke yi wa hidima. A karshe tunani yana taka muhimmiyar rawa wajen aikin ɗan sanda kuma kyakyawar tunani na da muhimmanci da ingantaccen aikin ɗan sanda ta hanyar bada fifikon tunani sassan ƴan sanda na iya haɓɓaka aikin jami'ai haɓɓaka alaƙar al'umma da haɓɓaka al'umma mafi aminci da adalci shi dai aikin ɗan sanda yanada matuƙar muhimmanci a cikin al'umma domin suna bada kariya da kuma kawo sulhu da sasanci a cikin al'umma aikin ɗan sanda ba kowa ne zai iya yi ba sai jajirtacce da kuma mai kwazo da hazaka sannan kuma idan mutum na da ra'ayin yi don idan mutum bayi da ra'ayin hakan babu yanda za'ayi ya iya gudanar da aikin yanda ake so ko kuma yanda ya kamata domin gina kyakyawa alaƙa da ake so a samu fahimta da tsakanin mutum da al'umma idan har mutumin da yake aikin ɗan sanda bai da kyakyawar alaƙa ko mu'amala a tsakanin al'umman da yake aiki a cikin su babu yanda za'ayi ya iya samar da aikin da yake so ya gabatar acikin wannan al'umman.

Bikin Igbo na gargajiya. A cikin shekarun nan shafukan sada zumun ta sun ciki da vidiyo da hotunan bukukuwan gargajiya daga sassan duniya bikin aure ɗaya da ya ɗauki hankulan mutane da dama shine bikin Igbo na gargajiya da ya yaɗu a intanet bikin wanda ya baje kolin al'adun gargajiya na ƙabilar Igbo ya kasance kyakyawan biki na al'ada da na soyayya. Bikin ɗaurin auren wanda ya kasance na al'ada an nuna amarya da angon da akayi wa ado da kayan gargajiya na Igbo Amarya ta saka kaya mai ban sha'awa da akayi da sarƙaƙiya da launuka yayinda ango ya sa kaya wanda suka dace da su wanda yake nuna namiji da ƙarfin sa Bikin da kansa ya kasance wani kyakyawan baje kolin al'adun ƙabilar Igbo tareda kaɗe kaɗe da raye raye da al'adu na gargajiya da akayi tun shekaru aru-aru Abinda yasa wannan bikin yayi fishe shine yanda ya baje kolin kyawawan al'adun Igbo ga jama'ar duniya Vidiyon ɗaurin auren da aka yaɗa a shafikan sada zumunta ya tattara miliyoyin ra'ayi da sharhi inda mutane da dama suka yaba da kyau da wadatar al'adun Igbo bikin ya kuma haifar da tattaunawa kan muhimmancin kiyaye al'adun gargajiya da al'adu ta fuskar zamani da dunƙule war duniya bikin auren Igbo na gargajiya ba wai kawai bikin soyayya da al'adu bane ya kuma kasance shaida ga karfin kafafen sada zumunta wajen nuna banbance banbance da wadatar kwarewar dan Adam. A zamanin da al'adu ke ƙara yaɗuwa bikin aure ya kasance abin tunatarwa mai daɗi game da kiyaye al'adun gargajiya da al'ada A ƙarshe bikin auren gargajiya na Igbo ya kasance kyakyawan bikin soyayya da al'adu da al'umma ya baje kolin wadata da banbancin al'adun Igbo ga jama'an duniya tare da haifar da tattaunawa kan muhimmancin kiyaye al'adun gargajiya da al'adu yayinda muke cigaba a cikin duniyan da ke daɗaɗa duniya yanada muhimmanci mu adana da kuma bikin al'adun mu ko bikin auren Igbo na gargajiya ya kasance abin tuna game da waɗannan abubuwa

Rashin lokaci na mutane da ke aiki a ofishin mai aiki. Hange cikin rayuwar aiki na zamani Rashin lokaci na mutanen da ke aiki a ofishi mai cike da aiki yana bada hangen nesa mai ban sha'awa tare da rayuwar aikin zamani An kama yanayi mai sauri da ƙarfi na ofishi a cikin tsari mai cike da ruɗani da ban sha'awa na gani yana bayyana raye-raye da abubuwan yau da kullum na aiki office na zamani yayinda cameran ke ɗaukan wurin office mai kallo yana bugun ƙarfin kuzari da aikin da ya cike sararin samaniya ma'aikata suna sauri da komowa suna buga komfutoci, halartan taro da haɗin gwiwa tare da abokan aiki sautin danna maɓallin madannai wayoyi suna ringing da hirarraki da ba a rufe ba suna haifar da hayaniyar baya akai-akai wanda ke tattare da fashewar dariya lokaci zuwa lokaci ko satar takardu tsarin ɓata lokaci yana matsar da sa'o'i na aiki zuwa cikin mintuna kaɗan yana ƙara karin ma'anar gawa da kuzari da ke mamaye office yayinda camare ke gudu a cikin gini. Mai kallo yana shaida yanda rayuwan office ke gudana tun daga safiya zuwa tsakiyar la'asar duk da sauran office ɗin ɓata lokaci kuma yana bayyana lokutan tunani na shiru da aikin mai hankali ana ganin ma'aikata suna kallo a hankali a fuskar su suna bugawa da da da da daga gira ko rubutu a kan fakitin takarda waɗannan lokuta na maida hankali da sadaukar wa su suna zama abin tunatarwa cewa acikin rudani na rayuwar office ɗaiɗaikun mutane su na aiki tukuru don cimma burin su domin cika ƙaidan abin da ya kawo su wannan wuri da kuma ƙoƙarin gamawa a kan lokaci da bada gudummawa ga nasarar ƙungiyar su rashin lokaci na mutane da ke aiki a office mai aiki ba kawai wakilcin gani ne a rayuwar aikin zamani ba hakanan yana bada haske game da kwarewar ɗan adam na yin aiki a cikin yanayi mai sauri da ƙarfi yayinda muke ganin ma'aikata suna sauri a cikin kwanakin su ana tunatar damu game da yanayin aiki haɗin gwiwa da sadaukarwa don samun nasara a rayuwar mu ta sana'a

Gayyatan sarakunan gargajiya dai wani biki ne da ake gabatarwa domin sarki manyan ƙasa da sauran al'umman gari domin taya sarki murna sarkin gargajiya murna domin cika wani nasara cikar wani nasara na shi da ya samu a mulkin shi wannan nasarori ta yiyu sabida wasu ayyuka da ya shimfiɗa ya kawo ma al'umma nuna godiya ga mu wasu mutane a cikin al'umma da suka hannun jari doimin kawoma wannan yanki cigaba shi dai faretin ana gudanar da shi ne za kaga sarki zai fito cikin al'umma ya zagaya ana bin shi da kaɗe kaɗe na gargajiya da kuma al'umma cikin shiga ta gargajiya da raye raye domin nuna farin ciki da kuma gabatar da wannan biki kowanne sarki na kowanne yanki suna da yanayin yadda suke gabatar da nasu wannan biki na faretin gargajiya wani sarkin zaka ga ya fito ne ya zauna a fadarsa mutane sun zo ana ta gudanar da bukukuwa kala kala kama daga makaɗa da maraya na al'adu daban daban wanda zai ƙayatar wani kuma a'a akwai hanyoyi ne da idan ya fito ne zai zagaya yana bi ana bin shi da kaɗe kaɗe da fadawansa da raye raye domin ya zagaya gari al'ummar shi su ma su gan shi ya shigo cikin su kowanne abu dai kamar yadda kowanne sarkin gargajiya yake yake kawo ya ke? a madadin wani al'umma da kuma wani al'ada da yake jagoranta kowanne za ka ga suna gadanar da abun su ne kamar yadda al'adansu ta tanadar saboda dama shi amfanin sarkin gargajiya yana yi ne saboda ya cigaba da tabbatar da al'adun wannan yanki domin a tabbatar suna kan turba ba tare da sun bar al'adar su na gargajiya ba kuma amma hakan ba tare da ya taɓa duk wani nasara da samun cigaba da yakamata?? ya tunkaro su ba

Sufuri shi dai sufuri shi yana nufin zirga-zirgan mutane ko kaya daga wannan wuri, zuwa wancan wuri? ai kuma ana aiwatar da hakan ne ta hanyoyi da dama wanda ya kama daga tafiyan ƙafa? keke, mashin ko babur mota, tuƙin mota ko jirgi na sama da na ruwa? da kuma na ƙasa shi dai sufuri yanada matuƙar mahimmanci saboda sai ta hanyar sufuri ne ake isar da saƙo da kuma kayayyaki? da za akan ɗauko daga wannan wuri zuwa wancan wuri? hanyoyin sufuri dai da suka da waƴanda na lissafo, wanda ya kama daga tafiyan ƙafa, wanda mutum zai iya tashi daga nan? yaje wani guri inda babu nisa shine ake iya zuwa da ƙafa a yayin da kuma na babur ko keke shima dai hanyar sufuri ne wanda idan ya kama bai da nisa? ake amfani dashi waƴanda idan a cikin gari ne ba tafiya me nisa ba zaka iya hawa babur ko keke? kaje akai, saboda su waƴannan ababan hawa ababan zirga-zirga? s? basa ɗaukan dogon tafiya, me dogon zango?? yayin? tafiya wani gari kuma yaka kai ya yakan ƙunshi tafiyan mota zaka hau mota ka tuƙa daga wannan gari zuwa wancan gari domin sauƙaƙa ma kanka? samun sauƙin sufuri da kuma isa da akan lokaci? akwai kuma ta hanyan jirgin sama? shima kuma wannan hanyan sufuri ne wanda yakan, akan, anfi yawanci anfi amfani dashi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa? duk da a cikin ƙasa ɗaya ma akan yi amfani da hanyan sufuri ta jirgin sama amma dai mafi akasari anfi amfani? ta ƙasashe, saboda nisan da suke dashi, shi kuma yana da sauri? wurin isa inda mutum yakeso ya isa hakanan akwai jirgin ƙasa shima ana zirga-zirga dashi ne ko dai a cikin ƙasa ko kuma ma har ta fita daga wannan ƙasa wani lokaci zuwa wancan ƙasan. Shima yanada mutuƙar sauri? hakanan kuma jirgin ruwa shi dai jirgin ruwa yawanci gaskiya anfi amfani dashi wurin ɗebo kayayyaki masu nauyi kama daga shigowa da motoci, da manyan ƙarafuffuna na kayayyakin aiki na kamfanoni? da sauran su duk ana amfani da jirgin ruwa domin kaisu daga wannan ƙasa zuwa wancan ƙasa? saboda nauyin da kayayyaki da ake loda ma jirgin ruwa? yakan kama jirgin ruwa yafi kowanne daɗewa wurin isar da saƙo? wani lokacin jirgin ruwa yakan yi watanni a cikin ruwa kafin ya isa zuwa wani ƙasan da aka loda mishi saƙo ya kai? duk dai waƴannan hanyoyin sufurin anyi sune domin su sauƙaƙa ma mutane gurin isar da saƙo da kuma isa suma i kansu inda suke so su isa

Abinda duniya ke ci don karin kumallo. Abincin karin kumallo abincin farko ne a rana wanda mutum ke fara ci kwarewar dan Adam ce ta duniya wacce ke haɗa mutane tare acikin al'adu da nahiyoyi duk da haka abincin da muke ci don karin kumallo ya bambamta sosai daga wannan yankin zuwa wani yana nuna kayan abinci na gida al'adu da abubuwan da ake so a cikin wannan muƙala za fara rangadin dafa abinci na shahararrun jita-jita na karin kumallo daga ko ina a cikin duniya tare da binciko al'adu iri-iri da wadata da suka fara zamanin mu, da suka wadata zamanin mu a Afrika abincin karin kumallo yakan kasance mai daɗi da cikawa an tsara shi don ciyar da mutane cikin safiya mai cike da aiki a morocco alal misali, karin kumallo ya haɗa da misimmen ƴan siraran pancake mai naɗewa da aka yi da chakuɗe gari ruwa, da mai. galibi ana yin su da kayan yaji, zuma da nama. A Habasha Ingera, biredi mai tsami abinci ne na karin kumallo wanda akeyi da miya da kuma salad. A AFrika ta kudu, karin kumallo yakan haɗa da koko da fate da akayi daga masara wanda akayi amfani da shi da madara, man shanu da kwai a Asia kuma abincin karin kumallo sau da yawa yanada haske kuma mai laushi an tsara shi don tada hankali a Japan Karin kumallo na yau da kullum ya ƙunshi shinkafa mai tururi, miyan miso da gasasshen kifi yana bada daidaici da farawa mai gina jiki a rana a Kasar Sin Porridge shinkafa abinci ne na karin kumallo na yau da kullum wanda galibi ana yin shi da kayan lambu, nama ko ƙwai A India karin kumallo na iya haɗawa da Idlis cake ɗin shinkafa mai tururi wanda akayi amfani da shi a tare da sambar miya, da kayan lambu na tushen da chutni A turai, abincin karin kumallo sau da yawa yana da wadata kuma yana da daɗi yana nuna ƙaunar nahiyar da burodi irin cake da kayan kiwo a gurin sa kayan karin kumallo yawanci ya ƙunshi abubuwa kamar su crescents baguets da coffee yana bada ɗanɗano, da coffee yana bada ɗanɗano fara man shanu har zuwa rana.

menene aikin al'umma aikin al'umma dai wan aiki ne wanda ai ku gungun na mutane da suke zuwa suyi acikin al'umma wanda ba biyan su ake yi ba ma'ana aiki ne da wanda aiaikin ya kamata ace ana biya ne amma wasu mutane sun yin shi kyauta kuma mutanen nan suna haɗa dukiya ne suje su rinka yin irin wadannan ayyuka acikin al'umma don koyi don suna yi don su taimaka wa al'umma sanan yana sanan yana iya haɗawa aikin al' umma yana iya haɗawa da abu buwa iri ir[ kuma da kamar tsabtace wuraren shakatawa ko kwashe kwalbatin anguwa ko ziyarta tare da hidimta wa tsofaffi abun da yasa mutane ke yin iri waɗannan ayyuka kuwa shi ne dan suma su bada nasu gudumawa ma al umman da suka taso acikin ta sanan suma su canza cultutre su zama ba masu son kansu ba masu kuma kokari suna ba kuma suna, ana anfana dasu ana anfana da lafi yan su da karfin su da ilimin su da duk wani abun da suka samu domin to me aikin hidimta wa al'umma yana hass lokaci wasu suna anfani da ilimin da suka samu ne wurin hidimta wa al'umma wani yaje yayi karatu mai zurf fi idan ya zo sai ya buɗe makaranta kyauta yana bada darrusa kyauta wa mutanen wannan yankin wani lokaci kuma hukunci ne daga kotu takan tilasta wa mutun yaje yayi wannan aikin alumma kyauta domin a hukunta shi akan wani karamin laifi da ya aikata maana idan laifin bai kai ya kawo ba hukuncin shi sai asa shi yaje yayi aikin acikin wani unguwa wasu kasashen kuma sana anfani da haka wurin zama abun da zai zama dalilin da zasu baka shaidan zama dan ƙasa wasu ƙasashen idan ka zamo kana yawan irn waƴannan hidindimun a ƙasa, shi ne zai zasu yi anfani da shi wurin baka shaidar zama dan kasa wani wurin kuma makaranta ne za su sa kuje kuyi irin waƴannan ayyuka kuma shima yana da nashi faidan domin suna so su koyad da ku irin waƴannan ayyuka faidojin sa kuma yana da yawa shi ma domin yana taimakawa wurin gina alaka dogaruwan gina alaƙar dogaro da kai sanan da mai da hankali karfafa haɗin kai s ma zauna wannan yankin tare da juriya sanan hakan zai ba wa na baya da na ƙasa suma idan suka ga na gaba dasu nayi ,suma idan suka taso za su yi koyi da abun da suka ga ana aikatawa.

menene al'hakin zamantakewa na kamfani al'hakin zamantakewa na kamfani al'ƙawari ne don yin aiki cikin ɗabia da ɗorewa yayin da kuma la'a ya ke la'akari da tasirin da wannan aikin yake da shi ga al'umma wato tasirin da ita kamfani da kuma aikn da kake yi mata yake da shi acikin al'umma sa'anan al'hakin zamantakewa na kamfani ya dogara ne akan ra' ayin cewa kasuwanci suna da al'haki kan al'umma fiye da sanun riba kawai domin an san anayin kasuwanci ne dan riba amma kuma ya kamata anayi ana la'akari da kuma hakkin al'umma akan wannan kasuwanci da kummahimmanci ko kuma abinda yake ƙara wa al'umma ƙa'idojin sa kuma sun haa da =lissafi yakamata wanda yake wannan aiki ya zamana ya ɗunshi yana da lissafi a kan tasirin kanfanin yake da shi ga al'umma da hakki kaman yanda na anbata sannan bayyana gaskiya idan wato, wasu suka zo suna so su zuba jari a wannan kamfanin hak kin ka ne a matsayinka na wanna ma' aikaci ka bayyana musu gaskiya abun da ke wa kana wanda kenan abun da yakamata su sani gameda kamfanin sanan kula da abokin cimi ki da ma'ikata cikin adalci da mutuntawa yana daga cikin ƙa'idoji na aikin ya zamana kana kulawa sannan da mutunta abokanan ciniki sannan kana yi musu adalci sannan dai girmama masu ruwa da tsaki acikin wannan harkan kamf fani masu ruwa dai ansan kowani kam fani dole yana da masu ruwa da tsaki kaman yanda muka ambata a asama idan wan su tayu masu r ba hannun jari suma suna suna zama masu ruwa da tsaki aci kin kam fani saboda sun zuba du kiyan su sun saya hannunjari da wannan kami fani saboda haka suma sun zamo masu ruwa da tsaki acikin wannan kamfani saboda haka yana da kyau a girmama su saboda suma akwai dukiyan su aciki sa'annan sai bin doka da ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa girmama ƴancin ɗan Adam ɗan adan wato tab ba tar da ayyukan kam fani atab batar ayyu kan kamfani sana mutunta hak ki ɗan adam

Dangi uku dangi shi dai dangi wani kashi ne na cikin ƙarƙashin kashin iyali wanda muke da su guda biyu muna da karkashe-karkashen iyali guda biyu akwai dangi iyali da aka sani wanda ya ƙunshi mama, baba da yara wannan shi ne tsukakken iyali akwai kuma? iyali da ya ƙunashi dangi wanda ku ka haɗa jini fiye da na kusa wanda ba iyakansu ƴan gidanku ba ana da su dai waɗannan ƴan uwa su na iya zama tare ko kuma a gidaje daban-daban irin waɗannan ƴan uwa sun haɗa da kakanni Innoni wato ƙannai ko yayye kakanni Innoni yayye ko iyaye kawunnai ƴaƴaan kawunnai da innoni da kuma ƙannai da yayyen kakanni iyalin dangi dai kuma dangi rukunin dangi zai iya taimakon za su iya taimakon junansu idan wani abu ya taso kamar rashin lafiya ko kuwa sha'ani idan hidima ya samu ɗaya daga cikinsu idan kuma hidimar nan ya tashi zai zamana taimako iri biyu ne ake akwai taimako na aljihu wato gudunmawar kuɗi da zaka tattarawa wani ɗan uwanku idan hidima ya same shi wanda amfanin dangin kenan sannan kuma akwai na zahiri da gangar jiki wanda zaka je kai ma ku kasance da shi a lokacin nan da abu ya shafe shi wannan abu walau na farin-ciki ko na baƙin-ciki wato akasin farin-ciki kenan idan aka ce dangi dangi! to dama babu yadda za a yi dangi duka su zamana su na zaune a wuri guda dole sai ka samu sun warwatsu sanadiyyar aure aiki ko sana'a da za ta kai wasu daga cikinsu wasu wurare in ma dai wani gari ko wata unguwa ko ma wata ƙasa gabaɗaya to ta hanyar sha'ani kaɗai idan ya samu zaka samu, zaka ga dukkan dangi sun hallara ko kuma lokacin bukin Kirsimeti ko Sallah

Hauhawar farshin kayayyaki shi ne lokacin da farashi ya ƙaru a kan lokaci yana sa ya fi tsada wurin siyan abubuwa sa'annan babban ma'auni ne wanda zai iya shafa ko haddasa tsadar rayuwa ta yaya ake auna hauhawar farashin kaya yawanci ana auna hauhawar farashin kayayyaki ta mafani da fihirasar farashin mabuƙaci ko kuma fihirasar jumla ana ƙididdige farshin kayayyaki ta hanyar matsakaicin hauhawar farashin kwandon kaya da ayyuka sama da shekara guda meke haifar hauhawar farashin kayayyaki ana iya haifar da hauhawar farashin kayayyaki ta hanyar ƙaruwar samar da kuɗi hakan nan ana iya hai...? ana iya haifar da shi ta hanyar ƙaruwar buƙatun kayayyaki da ayyuka mene ne illar hauhawar farashin kayayyaki hauhawar farashin kayayyaki na rage ƙarfin siyan kuɗi saboda yana iya tasiri a kasuwannin hada-hadar kuɗi na babban bankin ƙasa ya kuma shafi lissafin kuɗi kamar na kayan abinci aiki da kuma jinginar gidaje hauhawar farashin kayayyaki a koda yaushe ya faru a ƙasa yana jefa ƴan ƙasa cikin mawuyacin hali domin kuɗin hannunsu ba ya yin auki ko nawa kake da shi idan de aka samu hauhawar farashin kayayyaki zai zamana ba ya tasiri shi ya sa a ƙasashe da dama idan aka samu hauhawar farashin kayayyaki akan samu ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa ta matsa ma gwamnati wurin ƙarin albashi mafi ƙanƙantan albashi domin ƴan ƙasa su samu sauƙi wurin kashe? kuɗin da kuɗaɗen dake hannunsu domin ya ishe su saboda duk sanda farashin kayayyaki ya hauhawa to kuɗn hannu fa ba zai taɓa isa ba idan ba an samu ƙari a kan hakan ba sau dayawa zaka ji ƙasashe gwamnatocin ƙasashe da ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasan su na faman kai ruwa rana duk sanda aka shiga wani yanayi irin wannan na hauhawar farashin kayayyaki a ƙasa domin ƙungiyar ƙwadago takan matsama gwamnati cewa ta samar da hanyoyi da zata sauƙaƙa ma ƴan ƙasa domin su fita cikin tsanani da matsin rayuwa ma'aikata a ƙara musu albashi su kuma ƴan kasuwa a san yadda za a yi a tallafa musu domin ko a samu hauhawar ya sauka.

Ɓangaren da ba na yau da kullum ba. Ɓangaren da ba yau da kullum ba wanda aka fi sani da tattalin arziki na yau da kullum ko tattalin arziki na inuwa yana nufin ayyukan tattalin arzikin da gwamnati ba tayi rijista ta tasar da su ba wannan ayyuka galibi ana suffanta su da kasuwancin da basuyi rajista ba rashin ƙa'ida, mu'amaloli da tushen kudi da ƙananun ayyuka, duk da yanayin da ba na hukuma ba sashen na yau da kullum yana taka muhimmiyar rawa a cikin tattalin arziki da yawa ana bada damar yin aiki da samar da kuɗaɗen shiga ga miliyoyin mutane ɗaya daga cikin muhimman matsalolin na ɓangaren da ba na yau da kullum ba shine kasancewar kasuwancin da ba'ayi rajista ba wadannnan kasuwancin galibi suna aiki ba tare da ingantacciyar rajista lasisi ko izini ba. Yana sa gwamnatoci ke da wahala su bi diddigin ayyukan su da karɓan haraji ɓangaren da ba na yau da kullum ba kuma bashi da ƙa'ida. wanda ke nufin cewa kasuwanci da ma'aikata ba sa ƙarƙashin dokokin aiki dokokin haraji ko wasu ƙa'idodi wannan rashin ƙa'ida na iya haifar da rashin cin zarafi ga rashin kyawun nayin aiki na ma'aikata a ɓangaren da ba na yau da kullum ba duk da waɗannan ƙalubale ɓangaren da ba na yau da kullum ba yana samar da ayyukan yi ga miliyoyin mutane musamman a ƙasashe masu tasowa A yawancin lokuta sashen da ba na yau da kullum ba shine kawai tushen samun kuɗin shiga ga ɗaiɗaikun mutane a gidaje yana bada muhimmiyar hanyar rayuwa ga waɗanda ƙila basu samu damar yin aiki na yau da kullum ba Ɓangare da ba na yau da kullum ba kuma yana haɓaka kasuwanci da ƙirƙira yayinda daidaikun mutane ke samun hanyoyin ƙirƙira don samun abin rayuwa da wadata iyalin su ana iya ganin misalan aikin ayyukan sashe na yau da kullum a ƙasashe da yawa na duniya ma su sayar da tituna da ke sayar da kayayyaki ko ayyuka akan titi kananun manoma masu noma amfanin gona ko kiwon dabbobi da kasuwancin gida dake aiki daga gida misali ne na ayyukan sashi na yau da kullum ayyukan sufuri na yau da kullum kamar taxi ko babura suma sun zama ruwan dare kasace da yawa ko yaya sashen na yau da kullum shima yana fusƙantar kalubale masu muhimmanci daya daga cikin manyan ƙalubalen shi ne rashin samun damar samun bashi ko kuɗi

Tsarin ilimi na Finland samfurin nagarta tsarin ilimi na finland ya shahara saboda kwazon sa na musamman yana cigaba da kasancewa cikin manyan ƙasashe a cikin shirin tantance dalibai na ƙasa da ƙasa hanya na musamman da ƙasar da ke bi wajen neman ilimi da jawo hankalin malamai da wasu tsara manufofi a duniya waɗanda ke neman fahimtar sirrin nasara ƙasar Finland a cikin wannan maƙala za mu bincike muhimman abubuwan da ke bada gudummawa ga fitaccen tsarin ilimi na Finland Ɗaya daga cikin dalilan farko na kwararrun ilimi na Finland shine bada fifiko da daidaito akan kwarewa ba kamar sauran ƙasashe da yawa ba Finland tana bada fifikon samar da dama ga duk ɗalibai ba tareda la'akari da asalin su ko iyawar su ba wannan tsari yana tabbatar da cewa kowanne yaro ya sami ilimi mai inganci wanda ke bada gudummawa ga kyakyawan sakamako na ilimin kasar. ta hanyar maida hankali kan daidaitu Finland ta kirkira tsarin da kowanne ɗalibi ke da dama daidai don yin nasara ba tare da la'akari da matsayin su na zamantakewa da tattalin arziki ko lambar suffa wani muhimmin al'amari a cikin nasarar ilimi na Finland shine ingancin malamn ta. Wato Finland sai ta tabbatar da ingancin malami kafin ta ɗauke shi shiyasa duk malama zaka samu masu inganci ne sosai domin sai da aka tabbatar da ingancin su Malaman finish kwararrun tsananin shirye shiryen horar da malamai na ƙasar da manyan ma'auni na chanchantar malamai suna bada gudummawa ga ingantaccen tsarin ilimi ana kuma baiwa malamai a Finland babban matakin cin gashin kai da amana ba tare da duba makaranta ko daidaitaccen gwaji ba wannan tsari yana haɓɓaka yanayin koyarwa na hadin gwiwa da tallafi inda malamai ke da ƴancin maida hankali kan koyarwa maimakon shirya ɗalibai akan jarabawa har ila yau tsarin ilimi na Finland ya banbanta da sauran ƙasashe da yawa a cikin rashin daidaitattun gwaji ɗalibin Finish ba ya yin ba sa yin ko wani daidaitun gwaje-gwaje na ƙasa wanda ke ba malamai damar maida hankali kan koyarwa maimakon shirya dalibai kan jarabawa wannan hanya tana taimakwa wajen rage damuwa da haɓɓaka yanayin koyo mafi annashuwa maimakon daidaitattun gwaje gwaje ana kuma tantance ɗaliban Finish ta hanyar cigaba da ƙimantawa da amsa daga malaman su.

mahimmancin shiga kungiyoyi a kwaleji haduwa da kulla kungiyoyi a kwalejimahimmin sashe ne na kwarewar ilimi yana bawa dalibai dama don habaka sabbin kwarewa kulla alaka da bincika abubuwan da suke so a wajen masana ilimi ta hanyar shiga kulla kungiyoyi dalibai za su iya habaka kwarewa kwalejin su samun kwarewa masu mahimmanci da kirkira na bubuwan tunawan rayuwa daya daga cikin ka'idojin farko na shiga kungiyoyi shine habaka mutum ta hanyar shiga cikin ayukan da ba'a sani ba dalibai zasu iya gano sabbin sha'awa sha'awai sabbabin abubuwan sha'awa kina yina tare da amincewa da hankali habaka hankali da tunani haduwa da kulla kungiyoyi kuma na iya bawa dalibai dama don habaka kungiyar kwarewar aiki kamar jagoranci sadarwa da aikin hadin gwiwa baya ga cigaban mutum da cigaba shiga kungiyoyi ke kawowa nai shi cigaban yana iya kawo bawa dalibai damar sadarwa ta yanar gizomai mahimmanci yawancin kulla kungiyoyi suna bawa dalibai damar hadi tare da kwararru a fagen da suke so wannan na iya zama da fa'ida musammanga dalibai dake neman samun gogewa me amfani ko samun damar aiki bayan kammala karatu haduwa da kulla kungiyoyi kuma na iya bawa dalibai damar bada gudun muwa ga al'ummar su yawanci kulla kungiyoyi suna maida hankali kan sa san sabis din al'umma wato aikin al'umma suna bawa dalibai dama don sakai da yin tasiri mai kyau wannan na iya zama gwaninta mai lada ga dalibai yana taimakama masu su habaka fahimta alhakin zamantakewa da tausayi buguda kari shiga irin wadannan kungiyoyi yana iya habaka ilimi na dalibai ta hanyar shiga cikin ayuka da ba'a sani ba dalibai zasu iya habaka kwarewar sarrafa lokaci mafi kyau habaka aikinsu na ilimi da bincika zabubbukan aiki sannan yawanci kulla kungiyoyi kuma suna bawa dalibai damar halarta tarurruka bita da taron karawa juna sani tana taimaka masu su cigaba da kasancewa tare da sababbin abubuwan cigaba a fagen su